Ay taxi yu rang ci mbedami, taxi yu am kola yu jaw ak bula am bindé bindé sèèn kaw. Ci ganaw taxi bi ay palasu korget nekku korget ak tabull mun si jaayu kay.

Gigain ju takhaw sol ah dahgit bu jaw, zipah bu flehyarr beh chi suff mui watatu, ak mbuba bu lokhor bu duga, ak raah chi ndigah bii, deff taff chi kaw dehnah bii ak cii chaatu mbuba bii, tiyeh porse, sol chainu ohrre.

Jigeen ju taxaw, sol robbu mbaseen bu weex, per, peri oor ci danabi, tiye bag bu giriin, ak lamam, ak ceen.

Daku why yooni tali, tali bi ay nakk chè doh. Am moto, Moto bu honkha ci sa ndejor ak ay daku why kër corket, fence bu gatt.

Packet tu kanne bu mak bu xonxo bu neka ci packet am binda binda yu nuul ak neka ay loxo teyeh ko ci kanamam mungi am rangseleh ay pot ci suuf ay packet yu nyuro nekka ci loxo bi.

Ñaari gór yu neh ci attu play Kay futbol di daw sol mbuba bu wèèx ak tubay bu wèèx bu am bindé bindé yu xonxu sol dàlla ñu ngi daw ci kapet bu green, kapet tu ñax ci sèèn ganaw ay nit tóóg di sèètan.

Aiiy gorre, gigain, mak ak haleh yu takhaw, tiyeh naatalu yaya jammeh, sol tshirt bu girin, mbahanah bu girin, ak aiiy scarf bu girin, tiyeh naatalu yaya jammeh mu sol khaftan bu wekh, ak mbahanah bu wekh.

Lamuu loxo jigéen bi orr, bu teggé si kow morso bu weex, si cat bi am, Pulo orr, ay orr yu sewa sew, work lam bi bam fees.

Goor gi nekkë si tool bi, sol tubööy bu weex, ak suweeta, tiyee peel, sol dallë yu ñuul, nekkë si toolu patanse, am peññe bu teggé am tamaate, am xobbi pataas, am liñong,

Jegain ju tahaw sol roubu brodeh bu orance per denege bam fess ak per bu xonxo teye puss take munturr.

Haley bu jigeen ju ndaw bi dem jangè sol uniform bu honku, sipa bu honku, sol daal la yu ñuul, kawaas bi weeh ak simiss bu move. Lonko chi ganaawam sagg bu ñuul.

Loho bu tè naari charah hu jigéen yu ñuul. Chi kanamu charah bi nu defarè KO dèrr. Chi biir charah bi am binda-binda yu chaw.

Ay gouyè, gouy yu banana, banana bi jurr dom hawa wacch chi. Chi ganaaw banana bi am gouyè coco nèchi bari kër bi.

Poto armantu mayoneesu weer, cha kanami pot ba ñu am binda binda yu xonxu, bu buleuh, ak bu weex, ñung cha def nen buñ ubi, ñu toch ko cha harr cha diga.

Ñetti dalli jigeen yu guddu bu nekka ci sa ndeyjoor bu pink, bu nekka ci digga bu wèèx , bu nekka ci sa caaymoy bu ñuul, bu nèkka ci digaay tanka ka ko sol ay bindé bindé yu ñuul ci biir.

Naari daali jigéen dèru lekk yu honku, chi biir nek sokola bu nè tégé chi kaw tabah bi ñuul.

Dalli jigéen bu orans, am defaree dér, si biir am, koolo bu am kerem ak bindë bindë yu weex, neekë ci kow, ay loxo tiye ko.

Pani kassu bu tegeh, kassu bi mu jaw, bu xonxu ak bu green teglateh ci seen kaw ak bopú bi , neket bi ci biir pan bu ñuul.

Nyaaru jaaru noppu wees yu jigeen, si kepu jaaru bi am nyaari bul yu weex yu tegge, tegge si morso bu weex.

Ahb njaari daalu gigain yu gudu, yu njull, yu takah takah, daalah bu nek cii chaamongh nitt taankak kor sol, bu nek cii sa ndeyjorr mungy tehgeh cii suff.

Naatalu gigain bu lehtu, kawaram, tehress yu sehww, torsaat yu sehww yehp chi ganaw, borlah leh kor chi kanam, grip bu chaati.

Palaatu dagèkaay yu soblè liyong ak ay lijum bu weeh, am japukaay bu bulo bu tekk ci suuf. Ci suufi concrete bu ñuul.

Ñaari daal, yu ñuul, yu koroks, si kanamu daala bi am aye bona bona, chi kaw daal bi am aye taf, neka si sa nday joor mu jam, ak aye per yu weex ak yu ñuul, yu neka sisa chamoñ bu green, chi kawam am orans.